Abaana abeisomero nga bambaire olugoye olweisomero olulimu langi eya pinka nga era mulimu abaghala nha balenzi, nga omulenzi ayambaire ghangulu pinka ghansi ayambaire bululu bali kunhwa amaadhi ku naikonto.

Bendera eya Uganda elimu elangi isatu. Esooka ndirugavu, eiraku ya kyenvu, eiraku ya kasayi. Nga era ghagati gha bendera eyo elimu ka ngaali nga kemeleiza omugulu ogulya, omugulu ogutalya kagughaniike.

Olusozi olughanvu nga kuliku emiti edhili mu langi eya kiragala. Nga ghansi ghalwo, gh'olubalama waliwo amayumba nga ghansi gh'amayumba eliyo amaato. Amayumba ago gali mu langi endheru. Amaato gali mu langi eya bululu.

Bikasasiro, biri kumpi nitooyi eyabbongokaku era nga tooyi Eno tebagyimalinkiriza mabaati era nga ndhigare edhigyi dhombi, kasasiro mungyi era ari ghayiguru kuluzingyi

Ensolo empanvu elina amagulu amaghanvu nhe'nkoto empanvu eyemeleile mu kibira nga mulimu emiti ela nga ensolo eno eli mu langi eya kitakataka. Ensolo enho eyemeleile, omugulu ogulya egutaile mu maiso ela eli kutambula

Abasaadha balikudigadigadi badisibyeku ebidomolo ebyakyenvu nga emberi ghabwe eriyo amamotooka agatise ebintu ngabo bemereire kudigadigadi era nga ebidomolo ebyo babireze balimulugudo edigadigadi dibiri nabasaadh babiri nga era buli omu ayemerere kukyikye kumbali ni kumbali kuliku emiti eda kyiragala

Ensolo empanvu edhiri n'amagulu amaghanvu nga dhiri mukisaghee nga ekisaghe ekyo bakitemyemu emiti gyonhagyona giri ghansi. Ensolo edhindhi dhirikulwa, edhindhi dhemeraire era dhindhi ndhirugavu edhindhi dhakitakataka.

Obusisila bwebazimba mu miti era nga obusisila obwo akandi kali ka ghonka, enhenhe yaba ya ghonka era nga eli mu miti, ni mu miti omwo mwemeleilemu emmotoka eli mu langi eya bululu. Ghaligho ekisaawe kuluya gh'obuyumba obwo

Omusaadha ayemeleire nga availe empale nhimpi. Era nga availe nh'esapatu. Amagulu g'omusaadha ono meeru. Tiyaboneka waigulu bamulaga bitundu bya wansi. Omusaadha onho ayemeleire ku mabaale. Era nga mumbali we eliyo amaadhi.

Omusaadha alisiringisa akagali nga akagaali ako akatereku enhanha ene mikyungwa einhuma ghako ku kitebe omusaadha ayambaire sati ndheru ne mapale edirugavu alisindika akagaali

Enkembo dhiri mu miti era nga dhiri mu kisaghe, ekisaghe ki nene ekilimu obusubi obusubi obwo nga bwa kilagala era nga emiti giliku amakoola era nga gonna ga kilagla. Enkembo nnhingi dhilina langi eya kisitaka.